Antu akuru kana antu echikadzi tinoakurudzira kuti ange eitora ana adodori opuwa fundo peshe paanenge Ari oafundisa kunaka kweutano uyezve kunaka kwehutsanana.

Ana anoende kuzvikora zvidodori anofanirwewo kupota eiita zvemitambo, zvoita kuti anokura mishuna yakagwinya, uyezve anokurawo eitoziye ngezvemitambo kuitira kuti azogara mundau dzine amweni.

Ana adodori kuchikora anofanire kunge eipiwe ruzivo yefundo mayererano nekugara aka chengetedza utano nekugara ndawo dzawo dzaanenge ari dzakayambidzika kuti hutano huye nderere mberi .

Ana eshe ekuchikora ,anofanirwe kunge eikurudzirwa ngeabereki avo kuti afarire chikora izvo zvinoita kuti fundo dzavo dzizonge dzeinderera mberi ,peshe paanonga ari kuchikora, agokura aine chidokwa chekuenda kuchikora.

Ana echikora adodori anoende kuchikora ana anofanirwe kugara akatariswa uye anofana kugara eipiwe chikafu chawo chekurywa nguwa ngenguwa uyezve aafanirwi kuenda kuchikora asina zvekurywa ngekuti akazoona amweni eirywa aazwi mushe.

Antu kana kuti aridzi nezvikora zvakaita sezvepashi pashi veana adoodori zvinofanira kugara zviine zvekushandisa zvakaperera kuitire kuti ana afunde zvakanaka.

Ana anoende kuzvikora zvepashi anofanirwe kugara eichengetedzwa ngeabereki, ngekuti ana asati aakufunga ngekuti angange eikwanisa kunge eiteedzera mitemo yeshe, asina kunge eimboyayirwa

Ana ekuzvikora zvidodori ane adodori nokuti pamweni pacho haasati akugona kuteedzere mitemo sakeyi abereki uyezve neadzidzisi ndio anofanorwe kugara achiona kuti ana ateedzera here mitemo.

Ana eshe efundo dzepashi anofanirwe kunge eikurudzirwa kana kupihwe yambiro ngeabereki kuti ange eidakarira kufunda kuti agoenderera mberi ngefundo dzawo kuti azonge ane ramangwana rakanaka.

Ndau dzinofundira ana adori dori dzinofanirwe kunge dziri ndau dzakachengetedzeka nekuti ana adori dori anofanirwe kufunda apo pandau pakayambidzika pasine njodzi.

Ana anoende kuzvikora zvepashi anofanire kunge eipihwa rubatsiro kubva kuabereki, kuti ange aenda kuchikora ngezveshe zvaanofanirwa kunge ainazvo kuti fundo yawo igonge yeifambira mberi.

Ana adodori anofanire kufundiswa kugara ndau yawo yaanodzidzira igare yakayambidzika igare isina mapepa kana madhaka ngekuti ana anofana kubva Ari adodori eifundiswa utsanana.

Ana adoodori ekuchikoro chepashi anofanirwe kupiwe fundo kana nekuudzwa manakiro anoita kuti uende kuchikora kuitira kuti ana aya asarambe kuenda kuchikora.

Ana ekuzvikora zvepashi anofanirwe kunge eifundiswa kunge eitambavo mitambo yakasiyana-siyana. Zvoite kuti akurevo akagwinya mishuna yavo peshe aanenge airi.

Antu, uyezve akuru ezvikora anofanirwe kugara uyezve akachenjera kuti ana ekuzvikora zvepashi arikufunda pandau dzakanaka dzisna njodzi.

Antu anoenda kuchikora chedera anofanira kunge eishanda ngesimba kuti ange eita mabasa emaoko anoitwa kona ikoko kuitira kuti ange ane ruono uyezve agone kuzoshandira ana awo nemhuri dzawo.

Vantu vanoenda kuzvikora zvedera dera vanofanirwa kunge eibatana ngeamwe eifundira zvakasiyana siyana eifundira maitirwo emabasa Emaoko kuitira kuti azopedza kufunda anenge eikwanisa kuzviitira ega.

Antu ano ende kuzvikora zvedera anofanirwe kunge eyi fundira mabasa ayo e maiko zvooite kuti paano pedza kufunda eyi pinde munyika anozo kwanise kuzvi shandira kuti mhuri dzavo dziwane zvokudya.

Ana anoenda kuchikora anofanire kufunda ngesimba uko kurikwo kwaanozenge eiwana uyezve eizoziva kuti achazoitei ramangwana rake raachararama.

Ana anoenda kuzvikora zvedera anofanirwa kushanda nesimba uyezve zveita mabasa emaoko anoita Konako kuti peshe panonga apedza anokwanisa kuronga nekuzozviitira mishando inozoita mhuri dzawo dzirarame zvakanaka.

Antu ekuzvikoro zvedera anofanirwe kunge eiita fundo ,uyezve anofanirwa kunge eiitawo mabasa emaoko anoitwa kuzvikoro kona ,zvoita kuti mabasa awo ange eihambira mberi.

Ndau dzeshe dzino dzidizirwa nge antu angava ana adoro kana antu akuru eshe anoenda ku chikoro ndau dzeshe dzano fundira dzino fanirwe kunge dzaka yambidzika ngekuti dzikange dzisina ku yambidzika zvinokonzerwa kutanga kwe zvirwere zvakaita seku kotsora.

Ana anoende kuzvikora zvedera anofanirwe kufunda ngesimba uyezve aafanirwi kuite dambe kana iri nguwa yefundo ngekuti fundo ndiyo dzidzo yeiupenyu fundo ndiyo nhaka yeupenyu saka iwo anofane kutora dzidzo sechinhu chakakosha.

Ana eshe anoenda kunofunda kuzvikora zvekumusoro-soro, anofanirwe kunge aine chidokwa-dokwa, chekufunda ngesimba, kuti azonge eifundawo ngezve utano, izvo zvoita kuti utsanana huenderere mberi.

Antu anoite zvekufunda arikumayunuvhesiti kana kuzvikoro zvedera anofanirwe kukurudzirwa kuti store mabasa emaoko anoitwa ikoko ngemusetengi zvakanakisa ngekuti zvinozoabatsira mundaramo.

Ana anoenda kuzvikora zvedera anofanirwa kukurudzirwa kushanda nesimba awo anoita mabasa emaoko awo anoita kuti azonge eigona kuzvishandira mukati mehupenyu.

Ana echikora chekudera anofanirwe kunge eikoshesa chikora maningi kuti agonge aine basa rakanaka mundaramo dzavo kubudikidza ngekushanda nesimba.

Ana anoenda kuzvikora anofana kunge eichengetedza mitemo nekuti ana azhinji arikurasikirwa nefundo nekuda kwekusagona kuchengetedza mitemo zvoita kuti azonge eidzingwa kuzvikora.

Ana anoende kuzvikora zvedera anofanirwe kunge eibatikirawo mabhuku awo asi anofanirwe kupota eiita mitambo ngekuti amweni anozobudirira muupenyu hwavo kubudikidza ngemitambo.

Antu aakuzvikora zvedera antu akura antu otootarisira kuti akunge akufunge sakei antu iwawo anofanirwa kufundiswa kugara ndau dzawo dzisina mapepa pashi kana mahuswa anofanira kugara akagurwa .

Antu anoite zvekufunde kumasekendari anofanirwe kutore chikora sechinhu chakakosha maningi ngekuti ndiko kunotangire kukosha kweupenyu uyezve zvinoita kuti wozoitei muhupenyu hwako.

Ana anoenda kuzvikora anokurudzirwa kuti atore chikora sechiro chakakosha kuitirani kuti afunde ngemazvo ngekuti fundo yakanaka inoita kuti azowane upenyu hwakajeka.

Ana anoenda kufunda kuzvikor o anopihwe yambiro ngekurudziro yekuti ashande ngesimba ngekuti dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu. Inoita kuti ndaramo dzavo dzizonge dzeivavhurikira.

Antu ekuzvikoro zvedera antu atinenge totarisira kuti shondlo dzawo dzawe kudhonza uyeni anofanirwe kugara iwo pachawo pakayambidzika aine utsanana.

Vana vanoenda kuzvikora zvedera anofanirwa kupota eita zveshe veikange iri mitambo vanofana kunge eita mitambo ngekuti mitambo yakanaka yambo inosimbisawo mishuna dzagare dzeibatwa nemitenda.

Anthu anoita zvefundo dzepamusoro soro anofanira kunge ari anthu anogara akayambidza ndau dzawo, uyezve eipota eisimawo miti, kuitira kuti ndau igoyambidzika, igoyevedza.

Ana anonoita fundo yekudera anokurudzirwe kunge eishande nesimba uyezve abereki anofanira kunge eibatsira ana mukushanda ngesimba kubudikidza ngekuapa zvikwanisiri zvese zvinoita kuti fundo yawo ihambire mberi.

Ana anoenda ku zvikora anonga eyi shanda nge simba ngekuti chikora ndiyo nhaka ye upenyu hwawo inoita kuti ndaramo yavo isazonge yaka sungama nguva nge nguva inge iri mutepfu tepfu kubudikidza ngekuda chikoro.

Ana anoende kuzvikora anofanire kuende zvikora ngeshungu uyezve abereki anofanirwe kuendese ana awo aine zvekurhya uyezve zvekutambisa zvakakwana kuitira kuti agara eifunda ngeamwe pasina kuzvisarudza.

Ana anoyende kuchikora zvedera anokuridzirwa, tinoapa yambiro yekuti agonge eikwanisa kupinda mumitambo yakasiyana-siyana ,zvoita kuti aziwe kuti ramangwana rake uchazorarama ngeyi.

Ana anoenda kuchikora anofanira kushanda ngesimba peshe paanenge eifunda kuitira kuti vazojekesa ramangwana ravo kuitira kuti mhuri dzawo dzizorarama upenyu hwakarongeka ngekuda kwekushanda kwaanenge aita achiri kuchikora.

Ana ekuzvikora zvekudera anofanirwe kufarire kufunda kana kufarire mitambo yeshe yavanoita inoita kuti mishuna, nyama dzavo dzigare dzakagwinya.

Ana anoeda kuzvikora anofanira kunga eiteerera adzidzisi awo, zvoite kuti basa rawo sevadzidzisi risazonge reianesa, uye ana agofundewo agonge ane chaanozoita muupenyu.

Ana eshe anoende kuzvikora anofanirwe kunge eifundiswa kunaka kweutano uyehe anofanirwe kufundiswa kunaka kwefundo, ngekuti fundo ndiyo nhaka yeupenyu, ndiyo inoita kuti ndaramo yavo izojeke.

Ana aneende kuzvikora anofanirwe kugara eikoshwsa fundo uye anofanira kugara eitawo mutambo inoitwa kuzvikora zvoite kuti mushuna yawo igare yakagwinya isangobatwe ngemitenda.

Anoende kuzvikora zvedera tinotarisira kuti antu ave kufunga, uyezve antu avakuzwisisa. Sakei anofanirwe kubhuirwa kukosha kwefundo eigara eiverenga kuitira kuti ndaramo izonge yeijeka.

Ana ekumayunuvhesiti, anofanirwe kunge eyishanda ngesimba, sezvo iyi inenge iri gwaro rekupedzisira kufunda, kuti azotange basa reupenyu kuti araramise mburi dzawo.

Ana emayunivhesiti anofanirwe kushanda ngesimba, uyezve anofanirwa kuziya kukosha kwefundo. Ngekuti amweni anotovarairwa ivo anonga atopedza.

Ana ekumayunivhesiti anofanirwe kubatana uyezve anofanirwe kunge aine chidokwadokwa chekufundira mabasa emaoko izvo zvinoita kuti zvizovabatsire mundaramo dzavo zvoraramisa ivo nemhuri .

Ana eshe kana antu akuru anoende kuma yuniversity anofanire kutora gwaro redzidzo iroro sechiro chakakosha muntaramo, ngekuti ukange wabudirira apo neapo mazuvaano unozowane mushando wekuti unenge wezviraramisa

Ana anoenda kuma yunivhesiti anofarirwe kugara peshe paanoata kanei peshe paari pakashambidzika kuitira kuti mitenda yakasiyana siyana isazonge yeipararira ngekuda kwekushaika kweutsanana.

Ana ekumayunivhesiti anofanirwe kunge eishanda nesimba kuitirani kuti ramangwana ravo rizonge rakajeka uyezve ndau dzavanogara vanofanire kunge veikoshesa utsanana.

Anthu anoende kumaUnivhesiti anofanirwa kunge eishanda ngesimba uyezve agozingaidzidza ngezveutsanana ngezveutano agare ndau dzawo hembe dzawo peshe paanogara pange pakashambidzika.

Ana ekumayunivhesiti anofanirwe kunge eiziya chihambiro. Kunyangwe kumayunovhesiti kusinga manikidzwi muntu kunge eiuya kunofunda. Asi muntu unofanirwe kunge aine chidokwa-dokwa chekufunda.

Antu anoende kumayunivhesiti anofanirwe kushanda ngesimba Uyezve, anofanirwe kuenda ngezvikwanisiro zvoita kuti afunde kuitira kuti asazonge eyisarira amweni paanenge eyifunda ngenyaya yekushaya.

Antu ekumayunivhesiti antu akuru zvekuti anofanirwe kugara ndau dzawo dzakayambidzika, izvo zvinodadisa maningi ngekuti azhinji anoite kuti ndau dziyambidzike uyezve dzishongedzeke.

Ana anoenda kumayunivhesiti anokurudzirwe kuti ashande ngemwazvo ashande ngesimba zvoita kuti ndaramo dzawo dzizonge dzakajeka . Uyezve azonge eikwanisa kuraramisa mphuri dzawo.

Ana anoenda kumayunivhesiti kuzvikoro zvedera dera anofanirwa kunge veishanda ngesimba uyezve eiziya kugara ndau dzawo dzakayambidzika kutene kuti mitenda isapararire mitenda isakanganise fundo yawo kubudikidza nekunge vorwara.

Ana ekuma univhesiti anofanirwe kunge ari antu atotarisira kuti antu akuru ayo anogona kunge eikoshesa mitemo. Haafanirwi kunge ari antu anotyore mitemo zvoita kuti amweni anozorasikirwa nenzvimbo yepachikora.

Antu anoenda kumayunivhesiti anotarisirwa kuti anenge akunzi antu akuru uyezve antu akuziya zvanoita peshe paari sakei anofanira kugara ndau dzawo dzakayambidzika uye dzakachena kuitira kuti utsanana huyendere mberi.

Anhu anoende kumayunivhesiti anofanire kunge ari antu anenge akuzvifungirw kuti ndau dzaanogara dzinofanire kugara dzakayambidzika uye uswa hunofane kugara hwakadimirwa.

Antu ekumayunivhesiti, tinotarisire kuti antu anoenda kumayunivhesiti ,aantu akuru, sakei anofanirwe kugara akayambidza ndau dzavo, uyezve anofana kugara aine utsanana.

Ana anoenda kumaunivhesiti anofanirwa kuenda eiziya chihambiro. Uyezve asazonge eitamba ngefundo ngekuti univhesiti ndiyo inozopa muntu basa rekuti azenge eiita muupenyu.

Ana anoende kuchikora kumayunivhesiti anofanirwa kunga eita zvemene chaizvona kuitirana kuti peshe paanofunda remangwana ravo rizonge reijeka anofanirwe kunge eipasa muzvidzidzo zvavo zveshe zvaanofunda.